Haribo hanze yaho abanyeshure baruhukira ivyatsi hakabaho n' ibiti, ivyo biti bikaba vyaratewe n' ishure imbere yaho abanyeshure bakinira hakaba hari n' ayandi mazu, ayo mazu akaba ari amazu y'ishure nyene.

Ishure inyuma yaho hariho aho abanyeshure bihagarika, naho bitumira iryo shure ni ryiza, kandi ryubatse neza, ariko hakeneweko hakurwa amasuku buri musi, kandi n'imiryango y'aho biherera yubakwa neza.

Mwarimu yambaye mwambaro wera hari aho bagira ubuhinga avindukanyi ari mw'ishure ry'ubushakashatsi ni abanyeshure abaraza arabarindiriye kugira ngo batanguriye kwiga i ruhande hari intebe imbere hari umukozi akora amasuku ityo shure.

Mw'ishure aho berekanira ubuhingavindukanye hari igishushanyo cerekana imbere uko umuntu akozwe ibihaha, kandi iruhande y'ico gishushanyo hariho ibibikorosha izindukanye uutubido amatiyo n'ibindi byundukanyi.

Abanyeshure batandukanye b'umwaka umwe barikumwe n'umwarimu wabo, abo banyenshure bose bakaba bambaye udufukamunwa, bari mw'ishure yerekana ubuhinga butandukanye, bakaba bariko bariga ivyigwa vy'ubutabire bavanga ubutabire butandukanye kugira ngo baronke inyishu zitandukanye, n'abakobwa, n'abahungu.

Ishure rikaba rigizwe namashure atandukanye .Iryo shure rikaba ryubakishijwe amategura inyuma yiryo shure hari imihani itandukanye :umuhana umwe ufise inzu y'igorofa kandi iryo shure hariko ibindi bitewe kwiryo shure.

Imashine nyabwonko iriko irakoreshwa n'umwana, hakabaho ibintu vyanditseko imbere ni umunyeshure yitwa Ange, hakaba hariho amasomo y'ibiharuro, y'icongereza n'igifaransa.

Umunyeshuri afise umwete ariko arandika ibintu biri ku kibaho, ariko arandika ibiharuro kandi ivyo biharuro ntabwo bigoye cane, ar'umwana akurikira azobitora, kandi iyo kaye iracari nshasha ntabwo irasaza cane.

Mwishure hariho akabati. Ako kabati karimwo ibitabo bitandukanye .Harimwo ibitabo bigizwe n’ibiharuro ,n’igifaransa n’icongereza. Iruhande yako kabati hariho aho bashira impapuro zidakenewe.

Imbere y'ishure hariyo ibendera riranga igihugu c'Uburundi, hanze hakaba hariyo ibiti n'amashure atandukanye, ishure rimwe rifise abanyeshure batandukanye, ntabanyeshure bariho kubera bari mu kiruhuko.

Ishure rigizwe n'abanyeshuri biga mu mashure yisumbuye, hari abanyeshure bari hanze, iryo shure rifise igorofa, umunyeshure umwe ari hasi araba abandi bari hejuru, abandi bariko bararaba hanze.

Amahiganwa hagati y'amashure abiri aratanguye, aya mashure n'amashure y'isumbuye, bagiye guhiganirwa barabe uwuzi ubwenge gusumba irindi shure, kandi abo banyeshure baracari bato, ntabwo arabanyeshure bo muri kaminuza, ariko n'abanyeshure bo mu mashure yisumbuye.

Ntibenderagy'igihugu ry'uburundi riri hagati kw'ishure ryisumbuye igiho shure na abanyeshure babize uno musi ni ishure ryiza, kandi yigisha neza hanze hakaba ariho ubwatsi bwiza.

Umwarimu ari imbere y'abanyeshure. Uwo mwarimu akaba yambaye ikanzu, abanyeshure bariko baramutegereza baraba kandi bumva umwarimu ivyo ariko arabasobanurira mw'ishure. N'ishure rigizwe n'abakobwa n'abahungu.

Abanyeshure bariko baraja kwishure kubera n'amasaha yo kwiga ni mugitondo abo banyeshure bakaba bataraceregwa ariko bakeneye kwihutira mwishure kugirango ivyigwa bitangure, iryo shure imbere yaho hariho igiti kandi ico giti ntamyaka myinshi kihamaze.

Abanyeshure bahawe ibibazo bine. Kugira ngo bavyishure, bokoresha iminota cumi n'itanu, kubera bafise ibibazo bitandukanye uno munsi. Abo banyeshuri bakaba ari abanyeshure bo munyaka yisumbuye. N'igihe c'ibibazo!

Idarapo iranaga igihugu c'Uburundi iri hanze, muri ico kigo ni ikigo c'ishure , imbere hariyo inyubakwa iriko irubakawa itaruzuzwa neza n'abanyeshure bari mu kigo.

Amashure arafunzwe, nta munyeshure ari mu kigo, iryo shure ni ryiza, rigizwe atandukanye, kandi buri mu gitondo bakora amasuku, ayo masuku akaba akorwa n'abakozi bateganijwe gukora ayo masuku.

Mu gikoni harimwo abatetsi batatu babiri n'abakobwa umwe n'umuhungu. bariko barategura amafunguro, imigati amavoka kandi bambaye neza umwe yambaye agafukamunwa bose bakaba bambaye ibikoresho vyo guteka .

Abanyeshure bo muri kaminuza bari mu nama, kandi iyo nama igizwe n'abayobozi batandukanye, hariho uwurongoye iryo shure, n'abanyeshure batundukanye bitabira iyo nama, kandi iyo nama ivugwa ibintu bitandukanye bijanye n'uko ivyigwa bigenda.

Abanyeshure biga ivyo kwubaka bari hanze berekana ubuhinga bafise, bafise ibikoresho bitandukanye, kandi bambaye neza, bambaye inkofero zibarinda ibibazo, kandi barikumwe n'umwarimu wabo.

Abanyeshure biga ivyumwuga bariko barerekana imbere abigisha babo ivyo bigishije hakaba hariyo umuhungu n'umukobwa imbere yabo hariho i mashine zitandukanye .

Abanyenshuri babiri bari mw'ishure umwe ariko arerekana telefone ku mwarimu wiwe hama umwarimu wiwe amusobanurira ivyo akeneye uwundi ariko aramuraba arindiriyeko umwarimu nawe ko amuha ubusobanuro.

Abanyeshure bo muri kaminuza bariko bararaba mu ndorerwamwo indorerwamwo kugira barabe ibigizwe nivyo babonye ingwara zitandukanye uduko dutoduto kandi abanyeshure bambaye imyambaro mwiza imyambaro yera inyuma yaho hariho aho bashira ibisubizo bitandukanye.